Sakafo mampite hihinana sy mampilendalendra tokoa, ahitana karoty, ovy nendasina, vilia maro. Misy olona iray ao aorianan'ireo sakafo ireo. Toa hihinana ireo angaha, sa manatitra ireo sakafo ireo any amin'izay olona hihinana azy ?

Tsakitsaky maromaro izay tian'ny ankizy, maro loko no hita eto amin'ity toeram-pivarotana ity. Misy ny vita malagasy ary misy kosa ireo nafarana avy any ivelany.

Pejina gazety iray izay mampiseho vaovao momban'ny fanatanjahantena misy momban'ny tanora ihany koa avy ety amin'ny ranomasimbe indiana.

Lanitra tsara loko tokoa no hita, miloko mavokely sy volomparasy ary zara raha misy rahona. Ahitana ihany koa sambo kely anankiroa eo ambonin'ny rano.